Okulanditha nokulanda omahangu Aantu mba iilya yagwana okulya etapu hupu wo yilwe ohaa vulu yeyi fale miipindi. Aantu mbono ye li mompumbwe nenge inaa mona shagwana ohaa holoka opo yeye yavule okulanda omahangu gawo.

Oondjambameya odho iinamwenyo iinenenene yi na omapunda omanene ashike oyishi okuyoga omeya. Oondjambameya odhina uukutsi uushona.

Iikwamboga iiwanawa oku kuna pethimbo lyomvula tayi loko nawa oshoka ohayi kala yanzinza nawa yo tayi vuluwo okwimika muuwindji iikwamboga oya pumbwa momalutu gomuntu opo olutu lukale luna ombinzi yagwana.

Kaandje oko okayamakuti haka kala mwiihwa kafa ombwa omuntu ngele weka tsakaneke otashi vulike wutye okambwa kuukwatya wapumba.

Ino pumbwa okwiipula nuudhigu shi na sha nokandama kokutekulila oohi dhoye, oshoka oto vulu okulongitha iiti, we yi dhingela kumwe nawa, ndele to tula ko othayila, yakwata nawa naampoka iiti inayi tsakanena nawa. Nena owa eta po okandama koye.

Okaandje oka namwenyo ha kala wo nako mokuti. Omuntu ngoka Ina enda nale mokuti eta tsakaneke okaandje ota hala atye ombwa.

Aantu mboka ye hole omalweendo gokukatala iiyamakuti ohaya yi noohawuto dha andjuka nawa, opo ya vule okumona ko nawa iinamwenyo. Molweendo lwawo otaya vulu okutsakaneka iinamwenyo yoludhi kehe, unene tuu ooyene yokuti( oonkoshi) mboka haya kala ya lala mondjila yoohauto.

Mopaife aantu oyena omukalo omwaanawa gokutekula oondjuhwa. oha landa landa owala uuyuhwena , ndele taka landa iikulya, yiikolela komasiku ngoka uuyuhwena wuna, sigo taukoko, etawu tseya okulya iikulya mbono hayi liwa koondjuhwa adhihe.

Iiyamakuti niinamwenyo tuu aihe mbyoka yomokuti ohayi penduka etayi uhala tayi kongo sha shokulya mokuti moka. Nokomatangoelela , etango sholyili pokukapa oyana, ohayi kakonga omeya yi vule okukanwa.

Ontsa oyo okadhila hono haka mono kokule. Omuntu ngele okwa hala okumona kokule oha pewa omeho gontsa nokuza mpono ota vulu nee okumona omamoniko nenge ta tsu oondjodhi.

Olundji iikulya iiwanawa ohayi tsakanekwa owala mooresitorante. Ashike omuntu naye ota vulu wo oku itelekela oshimbombo shomahangu nokamboga nondjuhwa ye e yi teleka nawa, ndele e ta ilatha sigo okeyulu.

Aatalelipo ohaya wilikwa kuu palakata hawu kala wuli hoka ta ya ende. Ko Namib Naukluft hono oko taku vulu ku laliwe kaatalelipo mboka ta yaka talelapo komahala gokombinga ndjoka.

Eshito lya Kalunga ekumithi oto vulu oku adha ondundu ya tya omamanya gi i londa go ogena omisa ominenene tohala okutya omamanya ota ga guko ashike I ta ga guko. Ota ga tsikile geli ngawo omimvo nomimvo tadhi kapita.

Oohango dhiitsali, aawambo ohaya hokanitha aakadhona yawo pamuthigululwakalo, ano omukadhona manga inaa ninga etegelelo oha falwa kohango yiitsali hono haku kala nee namunganga oye heya pititha etanda.

Monale okwa li owala kwa kala omambakumbaku ngono haga pulula mpoka inaa pu longwa nale, opo pu vule oku kunwa. Mopaife okwe etwa wo omatemo gomambakumbaku ngono taga vulu oku helela.

Uuteku wuuyuhwena. Aantu yamwe ohaya vulu okukala nomayi yoondjuhwa etaya valithamo uuyuhwena. Nuuyuhwena mbuno, taya kala nduno taye wu landele iikulya, wu lye etawu koko.

Ngele owuna oohi dhoye todhi tekula megumbo, owuna okundhindhilika kutya ohadhi li iikulya yithike peni , naashino owuna okushi ninga ngele tolongitha okayaha eto yalula kutya owatulamo uuyaha wiikulya ingapi .

Ngele owuna omaludhi goohi ogendji ge li momwaalu ogundji, oto vulu wu kale wu na uundama wa yooloka. We wu luka kutya hano okandama kotango wa dhindhilika kutya odhini, taku ya okandama okatiya sigo ngaa tawu yi kuune wuuka sigo oompa pu thike oohi dhoye.

Omukulu gwonale okwatile shayalulwa oshina ondjodhi, omuntu ngele atameke oku kala ta tekula oohi dhe tedhipe nawa iikulya ya gwana otaka mona dha ninga mo odhindjidhindji shoka tashi mu nyanyudha.

Opu na omauwanawa ogendji mokulongitha ominino oku tekela iimeno. Omeya ngano ohaga ukilile owala mpoka watula onkenya ndjoka, oshitiyali ihaga hepeke omeya unene oshoka omudhingoloko ngono wa hala gwaya omeya ogo a guke hagu kala omeya.

Oshilando shopomunkulofuta aantu mba yeli koondoolopa dhili pooha nefuta ohaya kala taya ondodha omeho gawo ya tala oosikepa noombautu onene nene tadhi vwangauka nomeya.

Ngele oho landitha uumeno wo maludhi ga yooloka, owu na oku kala wa tseya nawa kutya kehe okameno edhina lyako olini ,nuuwanawa wako nankene kasimana, opo wuvule oku fatululila mboka tayeya yiilonge shinasha niimeno nenge aalandi mbo ya hala oku landa uumeno mbono.

Ngele wa kunu omatama ogendji etaga vulu okugwana miipakete oyindji yindji. Oto vulu okulandithulula, wu ga landithe koositola oonene, nenge pamwe wu landithe kwaambo yena oongeshefa oonshona ya vule okulanditha taya tota.

Komahala gamwe gokomikunda aantu kaye na sha uupomba womeya omayelele. Ohaya vulu okulongitha oondombe, ano omeya ngono gomvula, opo ya vule okuyoga iikutu yawo, okuteleka nokunwa niimuna yawo. Yamwe ohaya tula mo ngaa ne uumuti wokuyelekitha omeya ngano.

Oku longitha oonkondo dhoye ndele to vulu okwilikolela mo sha, shono osho oshinima hashi nyanyudha omuntu kehe, shi vulithe oku hehela. Ngele owa kala wu na okandaama koye ke na oohi eto ki iyadha wa adha mo ohi onenene ndjono ongoye mwene wa tekula owu na okwimemeha.

Omadhila, mefuta lyaangandu gwa shigwedha oto vulu okwaa dhapo omadhila ogendji gendji. Omadhila ngano oha geya oku hambelela omeya omanamwenyo, gamwe otwadha ga thikama geli kokunkulo gwefuta, gamwe otaga tuka geli kombanda yefuta hoka.

Uulalelo omuntu owuhole ngaa toli oshimbombo teleka okambomb koye kepungu tokali pamwe nuunyama wa nyanyagulwa pooha to gwedhapo okamboga. Oshili itozimo we moka . Iikulya ta yi tokola elaka.

Moondundu namowo oto vulu oku adhamo aantu taya ende uunene ngaa aakongo mbono ha dhipaga iinamwenyo nenge oludhi lwanaluteze nenge ngaa ne mbono yenamo oofalama dhawo taamunu iimuna noshowo oomapya.

Oondjuhwa oyo iinamwenyo mbyoka ya pumbwa oku kala tayi inyangusha esiku alihe. N nkene ngele owa ipyakidhila noku muna Oondjuhwa kambadhala aluhe wu kale wuna iikulya mpeya naampeyaka. Uuyaha wiikulya nosho wo uuyaha womeya moka tadhi nu uuna dhali.

Iimeno Oto vulu oku ya po niimeno yoye ngoye wu vule oku yi landitha. Ano to kunu muunailona, to tula oonkenya dhoye muunailona wa yooloka, nuunailona mbono oshimeno e tashi kokele mo, yo aantu taye ya yeshi lande shili mo nailona yo yeke shi tsike komagumbo gawo.

Okukwata oohi kashishi oshinima oshidhigu, na kehe omuntu ota vulu oku shi ninga ngele oku na oonkondo. Oto dhiki owala onete yoye momeya toyi tula kuuti opo wu vule oku keyi nana mo ngele oohi dha yimo.

Ethimbo lyongula oonene omuntu okwa pumbwa ngaa okakopi kotee nenge kokofi uuvite okambepo taka pepe nawa. Oshiitelwa kutya ohaka gamene omuntu komikithi dhilwe.

Pethimbo lyokwenye, oondjila dhoka dhuuka moondundu, ohadhi kala dhayela nawa. Omwiidhi wa li wa po kiimuna, omiti niihwa kayi na omafo, omwa yela naashi tashi zi komeho oweshi tala nawa.

Aanamapya ohaya vulu okulikola mo iilikolomwa oyindji momapya gawo ngaashi omakunde, iilya yomahangu, iilyaalyaka nosho wo yilwe. Mbino ohayi vulu nee yeyi fale komalandithilo ya vule okwiilikolela mo sha.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinenenene shili mokuti ndjoka yina omukati omunene omule nomakutsi woo. Ashike ondjamba nande oyikale onene ohayi vulu okudhipagwa kokadhidhi shampa tuu kahiti momukati opuwo kahenge aka lala.

Omahala gamwe oga tungwa ge na uundama wokuyoga ano wokumbwinda. Pethimbo lyokwenye, ano pethimbo mpono hapu kala pwa pupyala, aanegumbo ohaa vulu okuya pokandama hono etaya ikutha uupyu.

Mokati koondundu mono oto vulu woo oku adha mo iihwa niigwanga yayoolokathana. Iigwanga yimwe ohayi vulu okuningwa omiti dhokupanga nenge dhokwiitsimikila uuna wuna uuvu wontumba.

Iimeno oya pumbwa omeya. Petameko oto vulu okulongitha ominino dhono hadhi kala tadhi tsina omeya nongele iimeno yakoko oto vulu woo wu longithe ominino ndhono dhuuka pombanda ndhono tadhi tsina omeya dhafa omvula tayi loko.

Euvathano pokati kaanegumbo, ano pokati komukulukadhi nomusamane nosho wo aalelwa olya simana, oshoka ngele otashi ya pokumuna iimuna, nokutekula iinima ngaashi oondjuhwa noohi, otashi pumbwa omuntu opo mu kundathane mpoka tapu kala oshikuku shoondjuhwa naampoka tapu kala okandama koohi.

Iigandhi, iigandhi oyo iikwatelwa moka aantu haya kwatele iilya yayo, ohawu tungwa nee nomihuya dhaza komiti ngaashi omisaati. Iigandhi ohayi vulu okuninga oomvula noomvula yi na iilya.

Iinamwenyo nayo oya pumbwa oohole, Inayi pumbwa okutilithwa , yikale ya hedha kokule naantu. Iinamwenyo ngaashi oonduli, ngele to yi tekula nawa, ho yi pe omeya ga gwana, oto mvulu oku hedha pope pi nayo, ndele tomvulu noku yi guma ndele ita yi fadhuka po.

Oongala! Oongala ohadhi monika nawa. Ohadhi kala dhina omalwaala ga yooloka, oontiligane nenge oontokele. Opuna omiti dhoongala. Ohadhi opaleke omahala.

Oondjuhwa oontokele ohadhi vulu okuvala omayi ogendji. Omuntu to vulu okukutha mo okatoololi ku udha omayi. To vulu oku eta po ongeshefa yokulanditha omayi.

Kala wa kotoka ngele owa hala okusindana olugodhi lwontumba uuna kutya pamwe omonkalamwenyo yoye, tala mpo wa thikama. Ngele ngoye oshituki sho pombanda owuna omawanawa oto sindanene pombanda. Ngele ngwee oshikookayi, owa feyoka pevi opo pu nesindano lyoye ngaashi naana okadhila taka kondjo neyoka.

Kapu na shoka tashi nyenge omuntu gwoompadhi mbali ta fudha . Ngele ope na okamulonga keenda pokuma hapu ende aantu otaya vulu okutungila po iiti ya tapakana po iikukutu opo ya vule okweenda po ya manguluka .Omuntu wu na omadhiladhilo iho kana.

Monale aantu oyo ashike haya lala momagumbo ga tungwa nawa omanga oondjushwa hadhi ningilwa iikuku, ashike onkalo yoshinanena noondjuhwa ohadhi ningilwa egumbo ewanawa tali monikwa nawa kombanda.

Shidhigu ihanyenge mwene nonande opu na omadhila gamwe, nenge iikwamawawa yi na uukwatya wa pumba, andola toti otayi hupu ngiini? uudhila wumwe owu na omilungu omileeleka, wumwe omalutu omanene ihe omagulu omashona molutu, tate kalunga ohewu kwatha wu vule okuhupa.

Aanafalama ngele ya hala okuyalula iinamwenyo yawo mbyono taa tekula, unene tuu ngaashi oombaka dhono hadhi vala iihuna. Ohaye dhi yalula ngele taye dhi pe iikulya, ohashi kala oshipu oshoka ohadhi kala dhi ipyakidhila nokukomona.

Otashi pula omazigudhe opo omuntu wu ete po okandaama koye hoka wu na okutekulila oohi dhoye. Onkene oto pumbwa aamati ya nuka po, oshowo aakulukadhi yi ihupula mboka to vulu wu ya pe wo peke.

Oohi ombwanawa okumuna, oohi odhina omawuwanawa ogendji, uunenetu ohadhi tupe oporotina momalutu getu, oohi odho omwelelo kamana ngono kehe gumwe tavulu akale ena.

Aantu mbono taa tekula oondjuhwa ohaye shi ningi oshipu opo ya vule okudhi yalula. Taye dhi tulile iikulya muutemba wawo wokulila, dho tadhi piti mo omitse dhi lye. Yo taya tameke nee taa yalula kutya odhi thiike peni.

Ngele wa ka talela po komahala gokokule ino pumbwa okukala wa limbililwa mpa to lala. Oto vulu okuya notenda yoye, e to yi dhike pehala yi li nawa lya andjuka. To vulu wo okuninga omileko dhoku aneka iinima yoye ngele wa yogo.

Pooha dhefuta ano pomukunkulo gwefuta lyo mungandu gwashigwedha oto vulu oku adhapo uumanya uuwanawa wathethengwa nawa wo malwaala ga yooloka.

Aantu uuyamba. Otwa pumbwathana monkalamwenyo. Ngele owu na oshikunino shoye kutya oshoomboga odhindjidhindji, owa pumbwa aantu, opo ya longe moshikunino mono. Ya kaleke po iilikolomwa yoye yaa na uupuka nenge ya tale ngele oya kwatwa komikithi.

Iilongitho nikwatelwa mbyoka hayi vulu oku longithwa pethimbo lyoku teleka nenge hayi kala kondunda yokupungula oto vulu oku adhamo oombele, oombele ohadhi vulu oku teta onyama oto vulu oku adhamo oosindo oonshona noonene oto vulu oku adhamo uumbaki woku kwatela iinima yayooloka.

Okamenye, okamenye okena olwaala oluwanawa. Uundjato owundji otovulu waadhe walongwa mokamenye, oongaku dhimwe wo nomapaya oga longwa moshipa shomenye.

Owu na uunona wu li uyali megumbo? Ya landela uumbete wawo wu li uyali. Pamwe nuumbete wawo wu li uyali to landa wo onete ndjoka onenenene kamana, ndjono tayi vulu okutula oombete adhihe mbali monete, opo kaaya like koomwe. To tula mo oshitaafula shawo shokwiilongela noshipundi.

Aantu mba taa munu oondjuhwa nenge taye dhi tekula, oyena ondunge yokuyoolola oondjuhwa dho dhene komayi. Oondjuhwa ohadhi kala nee pombanda omanga omayi gawo taga gwile pevi.

Komahala goondundu kakuna owala omamanya okuna wo iihwa, oomwiidhi nomamanya wo ngoka omanene haga kala gi ilonda geeta po oondundu.

Ngele owiipyakidhila to tekula iikwamawawa ngaashi omaludhi goonkanga kambadhala aluhe wuyi tuli leko olugumbo, opo wuyi gamene kiilikama nokaapiyaganeki ngaashi oombwa

Ngaashi naana ombuto hayi tulwa mevi tomo nika wafa wa kanitha sha etayi sile mo, sha ya sile mo ohayi imi etayi zi oshiimati shoka wahala, osho naana ngele oto tekula oondjuhwa dhoye wuna oku kanithila mo wo oshindji ngele omakanuwa oku teta dho dhilye, opo wi ilikolelemo onyama nomayi.

Ondundu yomamanya, ondundu yatungwa po nenge ye e twa po komamanya owala ogo a ge ke. Ohapu kala nee ta pu monika nawa, aataleliipo ohaya zi komahala gayoolokathana e taya yikondundu ndjoka opo ya vule okwiithaaneka, taya ithaanekelepo omathano nenge taya thaaneke omamanya gogene.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Aantu mboka yagama popepi nomilonga, ohayedhi mono. Ongandu ontilithi, ohayi isitha, yafa owala toti kayina omwenyo. Inohedha popepi nayo, otolika. Oongaku dhimwe odha longwa moshipa shongandu.

Ominino dhokufala omeya komahala ga yolokathana. Ominino dhino ohadhi vulu okuyenda momapya, moka hamu longwa, onkene ohadhi fulilwa nana omukanka omule, gwaya mevi, opo sho mbakumbaku nenge aantu taya ka pulula itadhi tetwa.

Mepunda ihamu tondelwa sha, oto vulu okuteleka okambombo koye kuusila wepungu eto kali nomuhoka gwonyama guli pamwe nomboga, oshili ohashi ende po nawa.

Shinasha nuundjolowele aantu yamwe ohayayi yekiidhewule momagulu taya londo kombanda yoondundu taya londokomamanya yuuka pombanda yo tayagaluka ahashi eta uundjolowele momagulu gomuntu.

Molwaashoka kehe gumwe ngashingeyi konyala okuna iimuna ye unene oongombe. Aantu oongombe dhawo oyedhi tula uupapa wuna omalwaala gayoolokathana omambulawu nosho tuu ogendji ngele dha kana dhi vule okudhimbulukiwa.

Omuthigululwakalo gwAawambo ogwo dhingi. Aakulukadhi ya zala oonguwo lela niikayiwa yadho taa yi koshituthi, ohaa humbata nee omalovu ga tulwa miiyuma. Oshiyuma ohashi humbatwa komutse.

Oongombe ndhono hadhi munwa nelalakano lyoku gandja omahini, odha pumbwa dhi kale dha paluka nawa komalutu, oshoka ngele inadhi lya nawa nomahini wo itaga vulu oku zamo mudho.

Aavali ngele taya putudha nokupopya noyana yaakadhona mboka yeli methimbo lyokuyalekwa, lyokukongwa ano yavule okuhokanwa oha yeya lombwele kutya ondjuhwa yonkadhi nenge onkadhi ndjuhwa ihayi igi . Kashinasha nondjuhwa shayela kutya omukadhona haye ha konge omulumentu opo a hokanwe.

Kafo kape wu lelema, kafo kakulu naye osho ali. Nande wu kale wuna uuhi uushonashona hawu zi ngaa tawu tekulilwa moshiyaha nenge mombaali, sigo tawu koko e tawu vulu okuningalwa okandaama tawu indjipala.

Aaniilonga yomomapya oyendji ohaya ende iinano iile opo yavule okuya komahala hoka yakuna iimeno yawo. Ohaavulu okweenda muungundu opo yavule okwiitsa omukumo nokwiipa omukumo mondjila yawo yokuthika hu taya ti.

Ino pumbwa okutegelela omvula yi loke wu kale wu na okandama koohi oto vulu wu longithe omeya gokokapomba to kutha omunino e to tile mokayima hoka wa longekidha uuna kuudha owa mona okandama moka wu na okutekulila oohi dhoye.

Oongombe dhoka hadhi napa pehala lya ziza nawa, ano li na omwiidhi, ohadhi kala dho ondoka nawa. Oto vulu okumona mo omahini, ngweye oto vulu wo okulya onyama yo ondoka nawa.

Efuta kali na ehulilo olina omeya ga tsa hu ga ka tsa, gamwe oga kongoloka gu uka nokombuga gamwe tage ende tuu gu uka kiilando niilando nokiilongo yi ili noyi ili. Ohali pindjala lyo ohali vulu wo okukala lya mwena omathimbo gamwe.

Oombelewa dhimwe odha tungila mokuti, sho osho wu wete, opo wu ndhindhilike kutya ndjino ombelewa yontumba, pondje yawo ohapu kala pwa tsilikwa omapandela, limwe olyoshilongo, limwe olyo ndi tali ulike kutya ombelewa yashike, nosho wo lyopashigwana.

Oonzi ohadhi vulu woo okunapa pamwe niikombo. Oonzi odhina oshilonga, oto vulu okukutha ko omafufu gonzi opo wu vule okugalongitha iilongithomwa yayooloka ngaashi iizalomwa.

Moondolopa oto vulu okwaadhamo ehala lyeimweneneno, gena omiti po opwa kunwa wo nokamwiidhi, okangwena hono hakala kaziza nawa. Omuntu oto vulu ku kuutumba po eto kala wiimwenena.

Monale uuhwilili mbuno owali hawu adhika owala wa mena paunshitwe, ashike mopaife otawu vulu okukunwa pehala lyontumba. Omuntu e ta tameke oku wu landitha shampa owala ewu sila oshimpwiyu.

Momamanya ohamu mene omwiidhi, ohamu vulu wo okumena uumeno ngaashi endombo. Ha li mene e ta li koko, e ta li tula ko uuyimati wawo.

Ngele waka talela po iilikama nenge iiyamakuti yomokuti , oto adha po omalombwelo ngono wuna okwiiyutha kugo. Owuna okukala aluhe wuli mosheenditho shoye mo ihamu luudhikwa. Ino thiga mo iiyagaya yoye.

Ondjambameya oshinamwenyo oshinene sha tya epunda enene. Uuna we ya pomulonga e to adha sha eta ko owala omutse kombanda yomeya oto ti owala okanamwenyo okashona.

Oohi ohadhi hangana ngele dha mono tadhi umbilwa iikulya. Omuntu oha umbile mo iikulya yoohi momeya ta longitha eke lye, opo oohi dhi vule okulya.

Kuuwindji woondjuhwa, oko wo kuuwindji wiikulya mbi wu na okugandja kudho, ko oko wo kuuwindji wokulikola. Kutya nduno pamwe iimaliwa, omayi nonyama okulya megumbo, ayihe otayi kala ya gwanenena.

Oombaka ohadhi vala omayi ogendji omayi ngaka ogo ne haga tendulwa uumbaka owundji wundji mule wethimbo eshona omuntu otavulu okukala ena egumbo lyuudha oombaka.

Ohaka tegwa naashoka ke hole ngele owa hala okukwatamo oohi mokandama koye hono kuudha omeya oto vulu okudhi heka ano to dhi umbile iikulya dho tadhi nukile neempono pu na iikulya ye gumwe ta ziko ne edhikwate.

Evi osho oshinima sha pumbiwa mokukalamwenyo, kutya nee pamwe oku ninga omagumbo nenge pamwe okulonga mo iikunuwa yoye ya yooloka opo wu vule okulya nenge pamwe oku landitha.

Egwo lyomeya. Egwo lyomeya oha likala lina omeya ta ha fuluka, ethimbo alihe ta ga fuluka ta ga fuluka, kaagena efudhepo shashino omeya uunshitwe. Eshito lyaKalunga oli holike.

Moshilongo ohamu vulu oku kala aantu taya yaka iimuna eta yeyi ningi po yawo opo nee wu ndhindhilike oongombe dhoye kambadhala wudhi tule uupapa mbono tawu holola kutya ongombe ndjono oyoye.

Pethimbo lyuutalala talelapo iikunino yiikwamboga yopashinanena , ngoye wuvule okwiilandela okamboga koye kopashinanena eto ka ninga omuhoka, ngoye wuhupagele manga omupyu. Uutalala wewu dhenge komitse.

Ohi yOshiwambo oya longwa ya yooloka komulungu gwawo, ngele oho popilile oto vulu wu tye oyafa okambishi, oshoka oyi na po uumbenzi wa za komulungu gwawo.

Onkoshi Onkoshi oyo oshinamwenyo shono hashi vulu okulya po iinamwenyo iikwawo. Ngele we shi mono sha lala momuzile gontumba ino gedha popepi, endelela ngoye wu hupithe omwenyo goye.

Ngele owuna okandama koohi megumbo lyoye kambadhala wutuleko onete kombanga opowu gamene oohi dhoye kilikama ngaashi uudhila mbono hawu yakula.

Ombanza nayo oyali ongombe, osho omuwambo hatumbula tati ngaaka, shampa omuntu wa tala ombanza yamwe nokuli ohaya tameka owala taya lya tele ko kayeshi kutya manga inaayi ninga ombanza oyali wo ongombe ndjoka kehe gumwe ahala oku landa, onkene oongombe odha simana ndele naashoka hashi zi moongombe osha simana wo.

Oto vulu wo okukala we ya po noshikunino shoye shiikapa. Iikapa oyi li pamaludhi. Oyi hole omeya yo ohayi kunwa momusholondondo, opo yi vule okutula ko omatindi omanene. To tula po wo ominino dhomeya dhokutekela iikapa yoye.

Komahala hono haku ka talelwa po kaa talelipo kwa nika omavi ogendji, ohashi kala oshipu okumona mpoka pwa enda oohauto naampoka aantu ya enda kolupadhi, ngele kaku na ombepo yi pepe po oompadhi dhawo nomisinda dhomagulu goohauto.

Okandama koohi okapumbwa oku opalekwa ethimbo kehe. Opo oohi ndhoka dhilimo dhikale dhili muundjolowele. Ngele oka luudha, oohi ndhono otadhi vulu dhikale dhina uuzigo.

Gamena iimeno yoye komutenya ogundji inagu pumbiwa, kambadhala ano okukongela mo oothayila dhokuyigamena komutenya. Nayi kale mehala lya andjuka nonando oyili megameno, natango oya pumbwa wo okukala ya andjuka opo yi mene nawa.

Oto vulu okuya komahala gamwe, hoka to adha efuta. Pooha nefuta oto vulu oku adhapo ondumba yomavi omanene, hono tovulu okulonda, ngwee wutale nawa shoka shili mefuta.

Uustrawberry nawo ohawu vulu wo oku kunwa. Owuhole uuyelele wa gwana, tawu tameka ihe tawu tiligana, wo wuvule oku likolwa ko ngele wa tiligana awuhe.

Ngono ta munu oohi oha vulu okumona po aatalelipo. Aatalelipo mbono ya hala okuilonga shi na sha nuundama woohi nonkene oohi hadhi munwa. Taya pula omapulo kuye yo taya vulu okushanga omayamukulo ngoka ta yamukula.

Ohapu kala iilonga pokukwata oohi, sho osho wu wete ngele ethimbo wa hala wu ka kwate mo oohi dhoye owa pumbwa omukwatheli oshoka ohadhi kala noku hadhuka po.

Waana mutanda kuna ngombe waana mpagona kuna iilya . Osho omuwambo ha itanga tati nga . Kehe ongombe onene oyazi ziilila woo koka taagona . Oka taagona oko okanamwenyo okashona hono haka valwa kongombe.

Oshinamwenyo kehe oshina okanimwena kasho, ondjamba oyina uundjambona. Oonduli wo ohadhi vala uunduli uushona, ngaashi nana ito vulu okumona ondjamba yina uunkoshona eshito osho lyatya nga.

Moshiwambo ngele megumbo mweya aayenda, unene ngaa iitenya yeya nande oku tseyika, ohaya dhipagelwa ondjuhwa, ondjuhwa ndjono ihayi pambulwa nande osha , oho yi fala ayihe kaayenda yili ngaashi yili, yo no taya dhiladhila nee kutya otaye mu pe ko shike.

Omiti dhokumonikitha nawa ehala. Aantu ohaya vulu okukala ye na omiti momagumbo gawo, nelalakano lyokumonikitha owala omahala gawo nawa. Ohadhi vulu wo okulandithwa, naantu oyendji oye dhi hole, otaya vulu ye ye ya lande.

Uuteku wingulu, oshituna nayo ohaya vulu okutekulwa etaya tameke taya valathana. Iingulu oya pumbwa omuntu tavulu okugandja iikulya ya gwana.

Okashina koku longekidha nokupupaleka emvi, opo li vule oku kunwa oombuto dha yooloka. Okashina hano ohaka longo komahooli. Okashina ohaka vulu wo oku longithwa komuntu e ka dhewulilwa oku ka longitha.

Uupineapple nawo wo owuli miiyimati mbyoka hayi vulu oku kunwa. Ndele tayi mene nawa etayi silwa oshimpwiyu. Ohawu vulu oku liwa ngaashi oshiyimati. Nenge wu ninge po oojuice noonamunate.

Nonando aantu oyendji yendji ya kalela okandama kokukwata oohi, inashi pumbiwa aantu ayehe ya ye mo mokadhiya mono. Yamwe owala oshoka otaya vulu ya piyaganeke nokudhipaga uuhi mboka wuli mo uushona.

Ngele owuna oombaka megumbo kambadhala wudhi ningile oka ndama komeya. Oshoka odhihole okuyoga momeya. Tadhiyogwiiye momeya moka.

Iikwaliko yoshilongo oyiikwatelela woo no kuunamapya nuuniimuna ngele tashiya wo koondjuhwa, ngele oshilongo oshina oondjuhwa dhagwana, ota tuvulu tu kale tuna oshimaliwa ta shi yi pombanda, okudhilanditha dhina omwenyo, okulanditha onyama yadho nenge okulanitha omayi.

Omeya ogo omwenyo, omeya nogasimana noga pumbwa okusilwa oshimpwiyu, otovulu wugatule molugumbo opo kaaga nyatekwe kiimuna nokaantu yamwe mboka yehole okudhana omeya ngo kaagakakekwe niiyagaya kaantu mboka yehole okweekelahi iiyagaya momeya.

Eenzinzi ndino olyo ehala lyasimana megumbo ano mehala mono hamulala iigadhi, iigadhi mbyoka hayi pungulwa iilya noshowo uuyanambale womakunde, alikala ne lyaningilwa uundunda wokwigamena opo lyalokwe komvula.

Aayakuli yopomahala gomalandithilo, nenge goku lala nenge goku talela po, ohaya yakula aantu nenyanyu omuntu ta imemeha, opo a gandje ekwatho kwaangoka e li pumbwa naangoka ta pumbwa ekwatho ohakala ta imemeha.

Oondjamba nadho wo ohadhi vulu okukala iitekulwanamwenyo , ano dha tulwa pehala lyontumba tadhi silwa oshimpwiyu , yo aantu taya ende oondjila noondjila , yeye ya tale uukwatya woondjamba nonkene tadhi hupu.

Oondjamba ngele dheya pedhiys lyomeya kehe ngumwe ohaningi shoka endela, ondjamba onene otayinu nuundjambona ohawumu wo, ohadhilongitha omikati dhawo okunwa omeya Nokwilonga.

Omulumentu nenge omukiintu e na oongombe, ndele okwa hala uukwatya wongombe yontumba oha vulu okulanda ontsezi yuukwatya mboka a hala nenge a fale ongombe ye yimwe onkiintu koshigunda hoka ku na ontsezi ndjoka a pumbwa.

Oto vulu oku adha okamutanda, ano okangombe kopokati, kuutana ka za ko nale, ihe oto adha ka lamba owala muyina natango nenge mongombe kehe tayi yamitha ka hala okuyama. Ongombe ndjika ohaku tiwa nduno otayi yaminine, onkene ohayi tulwa sha meyulu lyawo, opo kaayi vule we okuyama.

Oontangu odho uunima uushona, hawu monika to ti andola uuhi uushuushuuka, odhina iilonga ngele weshi kwata mo momeya, owuna nee oku hogolola mo dhoka wuna oku ka yane ka.

Mopaife aantu ihayi ikolele owala komboga ndjono hayiya ngele omvula yaloko . Ohaya vulu wo okulanda oonkenya dhoomboga dhayooloka dhopashinanena , etaya ningi iikunino yawo , opo ya vulu yakale taya li omboga yawo omvula aihe.

Ombwa yomomeya, ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo oshinene hashi kala mefuta. Omagadhi gombwa yomomeya oga simana oshoka moshiwambo ohaga vulu oku longithwa opo ga vule oku panga uuvu womakutsi.

Oshikunino shomapungu, omapungu ogena ethimbo ndi haga koko haga tameke gena omafo ngashi nana iimeno yimwe hayi mene gafa iilya.

Ombepo yimwe yomwashono hashi eta oondundu opo dhikale dhina omisinda nenge uumanya tawu guko .Ngele ombepo oya pepe ondhigu ohayi kala tayi ngweya komamanya ngono geli koondundu, ondundu etayi tameke taku kakuka uumanya wumwe.

Omagumbo goshinanena ohaga vulu gakale gatungwa pehala limwe pomatungo ga faathana andola gena omakende noshowo ootalapa dhoku londela ashike shono shili meni osho hashi holola eyooloko kukehe egumbo

Omuwambo ohatumbula tati mpatolongo opo wuna okulya ngele tozi omazigudhe nokugandja iikulya koohi dhoye oto vulu wiilikololemo oshindji kashina nee kutya owuli momuzalo guni. Inodhimbwa nande oku gandja sha shokulya kiinamwenyo yoye.

Ongandu ngele yasi ondjala momeya ohayi zimo mokule mwiya, etayi ya yikale pooha noma kungulukilo gomeya, ya tegelela kuze uunamwenyo yi vule oku dhipaga yo yi lye.

Omeya ogo omwenyo, iiyamakuti ngaashi oongolo sho yii mokuti kwayo mono otayili ngaa omwiidhi dhawo niihwa nokonima oyina okukakonga mpono puna omeya yivule okunwa omeya.

Onyama yondjuhwa ombwanawa ndele, oya simanekwa unene momuhoko gwaawambo oshoka, iha yi halwa oku dhipagwa ngeya. Ondjuhwa oha yi dhipagwa ngele megumbo mweya omuyenda, ee ta yi tulwa metiti opo yi vule okuliwa.

Oohi onkalamwenyo yadho ayihe omomeya, momeya omo hadhi fudhile. Omo hadhi lile, omo hadhi valele. Oohi dhimwepo ngele owedhi kutha mo shaadha thiki pevi oha dhisi, dhimwe ohadhi tegele po ngaa okathibo okashona e tadhisi wo nadho.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyono ha yi li iikulya ya yooloka, no yindji yindji. Oha yi vulu okulya oma tanga gomanuwa, oma tanga, niimbombo yathigalapo oha yi vulu yi faalelwe iingulu. Opo nduno yi kale yina uundjolowele, owa pumbwa oku yi landela iikulya yawo.

Oniime, okoshi Iha yili omwidhi nenge iingwanga oha yili owala onyama , omwene gokuti kehe tu ngu emono okuna okuya ondapo oshoka otengwihulu siku ndoka.

Uutana ihawu lile mumwe nooyina. Uutana ohawu ipitithilwa ngaa konima ngele ooyina yaya nale yakalya kokule wo tawu vulu nee okulya nande omenkolo nenge ngaa pehala mpoka itawu vulu okuya kokule wuka adheko iilyani.

Oohi ohadhi kala momeya. Nuuna ngele we dhi kwata mo momeya ohadhi vulu wo okuninga nayi, shapo ongele todhi tula miipoleki nenge iitalaleki nenge pamwe wu dhi tete ngoye to dhi aneke pomutenya, opo dhaa ninge nayi.

Megumbo oto adha mo shoka hashi ithanwa esinzi mpoka puna iigadhi. Iigadhi oyo hayi tulwa iilikolomwa yomepya ngaashi omahangu. Ohayi kala ya ningilwa oondunda, opo yaapye omutenya.

Nande monale ka kwali kuna oondunda dhoohozi, ndhono dha longwa ngaa monkulu yo nale, mopaife natango okuna oondunda dhoohozi ashike odha longwa muukwatya wa yooloka. Uukwatya wopashinanena, ano ongulu e tayi tulwa oohozi pombanda.

Uule womuntu nenge uufupi womuntu, owuna okuwu mona ngele omule nomufupi athikama, oshowo uukwatya wongolo nuukwatya wonduli, otowu mono owala ngele wedhaadha dhili pamwe. Ongolo ofupi, omanga onduli onde.

Yamwe otaya tsu yamwe otaya dhipaga oodhidhi, omuwambo osho atumbula. Aantu uuyamba ngele aantu taya longo pamwe oya pumbwathana, oya pumbwa elongelo kumwe opo oshilonga shoka shivule okulongwa pandondo.

Owu na aayenda ndele ku na shoka to ya litha? Ino kala wa mwena. Kutha ondjuhwa e toyi teleke nawa, to kutha omatama noonyanga toga tete nawa nokamboga ngele omu na ka paka po noshimbombo shi thike peke lyoye, e to landa wo onamunate yoCocaCola.

Ngelw to ende mokuti nenge moondundu nenge pomahala mpono kapeahi naana popepi nopate otovulu oku adhamo omadhidholiko ga ulika kutya oshike tashi landulako. Yamwe aantu ya nyola komamanya ye ku ulikile kutya shampa wa tsikile komeho oto adhako shike.

Oontangu odho uuhi uushonashona nadho ohadhi vulu okumunwa. Omuntu to tamekele ko to kala ngaa to dhi pe iikulya nasigo tadhi koko tadhi vulu okuliwa.

Oondundu oombwanawa, oshoka kondundu oto vulu wu londe ko ee to vulu okutala ashihe shono wahala okutala, kutya pamwe iinamwenyo yi li kokule, kule oto vulu oku yi mona nawa ngele wa londo kondundu.

Mokuti oto vulu wo oku adha mo omayendo gaantu mba ya hulithIle mo oomvula dhonale. Ohaga kala ihe gadhikilwa nomamanya, ngo gokudhimbilukitha.

Oondundu Moondundu oto vulu oku adha mo opate, ye enda ya londo ya silukile. Ya londa koondundu dhimwe po, ashike opu na oondundu ndhoka oondeendeeka ndhoka itaaku vulu ku ye oshihauto.

Oondombe nosho wo omakango ohaga kala gu udha omeya. Momeya mono ohamu kala nee iigwanga yayooloka hamu kala omwiidhi, oongehu nosho wo omavo.

Ongoma ohayi hokelwa pondjila. Osha hala kutya uuyelele owu hole hawu andjakanekwa okuza komuntu wu uka komuntu omukwawo. Aantu yo yene oye shi lya popi kaye shi lya mwena. Ngele owu na okandama koohi koye owa pumbwa wo aatalelipo yo ye ku gwedhele po omadhiladhilo.

Ondawu Ethimbo limwe efuta ohali vulu kukala lya pindjala. Ethimbo limwe ohali kala lya siikilwa kondawu nomakuthikuthi ogendjigendji taga idhenge huno naa hwii.

Ngele oto tekula oohi ndele etadhi ningi odhindji mokandama oshiwanawa opo wu kwate mo dhimwe. Oshoka oto vulu oku kanyengwa oku kapa iikulya dho dhi vule oku kala tadhi sile mo kondjala.

Aantu mba yena iikunino iinene yomatama oyeli melago oshoka oyo ngaa haya tokola kutya omatama gamwe otaye galanditha po ngaashi geli, gamwe otaye galanditha po koofakitoli opo dhikanduluke omatama ngeya haga liwa nolwiishi.

Iikombo nayo oha yi vulu oku munwa, kiikombo omuntu oha vulu oku kuthako onyama ndjo yi holike dhingi, kakele kaashono iikombo oha yi vulu wo oku kandwa ndele omahini to vulu oku ga pa okambwena koye hono to tekula.

Ombwa yomomeya oyina uuwanawa owundji shotango ohayi hili aatalelipo okuza koombinga noombinga taye ya okutala, oshitiyali ohaku zi omagadhi ngono haga vulu okulongithwa okupanga uuvu womakutsi.

Okuti okuudha uudhila owundji, wumwe uufupi, wumwe uule. Wumwe owu na oodhingo oonde, wumwe owu na oothingo oofupi. Wumwe uutokele, wumwe uutiligane.

Otuna iiyamakuti yomaludhi ogendji. Mono tuna oomenye, ooholongo, oonuukungulu yokapadhi nenge ano tutye oompo, oongolo nayilwe oyindji.

Omvula yonumvo, omvula yeelolo moka kehe omunamapya taka teya shoka akuna ,gwelulu otekipelwa nuumvo, omahangu ogamena kamana, omapungu kupula, omakunde momapya ita gapu nuumvo okutola omambakumbaku ogalonga nawa shili.

Ombwa nayo oyi hole momeya, ihayi vulu oku ningina kohi yomeya otayi kalamo owala yi uvite okambepo ka talala.

Otu na omaludhi giikwamawawa ogendji, mono tu na oondjuhwa . Oondjuhwa nadho wo odhi li pamaludhi, pu na ndhono omuntu ha tekula nelalakano lyokumona mo omayi. Otu na wo ndhono tovulu okutekula, oshoka ohadhi gandja onyama. Ohadhi indjipala shi ikolelela kiikulya mbi tadhi li.

Oshimbombo nomuhoka nonyama. Oshimbombo ngele sha telekwa ohashi vulu okutapelwa mokayaha, go omuhoka nonyama ohagu tulwa metiti shampa gwa manwa okutelekwa. Omuntu ta tula ihe poshitaafula, e ta tameke okumanga omunkumbi.

Iilandithomwa yokomatala. Aalongi yomapya ngele ya likola shoka ya kuna momapya gawo ohaya vulu okushi tula mooshako, e taya kutha uukopi opo ya vule ya ka landitha shoka ya teya. Ohaa vulu okulanditha oofukwa nomakunde.

Kehe okadhila ohaka yala nokahozi kamwe. Shi wa tala iikunino yi na omiti odhindjidhindji nenge yi na iimeno oyindjiyindji oya ziilila ngaa kokayima kamwe, onkene ino sa uunye. Tamekela ko naashoka wu na pethimbo mpoka e to kala wu na oshikunino shoye.

Ondjuhwa oyi hole okutelekwa yatetelwa uunyanga nomatama. Kayi hole naanaa okutulwa oosopa niitowalekitho yimwe yopashinanena. Ohayi endepo nawa ngele yina oonyanga dhapilamo.

Oku muna iikombo ngele owahala iikombo yoludhi lumwe. konga wala oshintsenzi shina oludhi ndoka wahala nge osho shoka oshitokele, oshitiligane komutse sha yela kutya nuukombwena mbu tawu ka valwa otawu kala nana weshifa. Iikombo oyi hole pehala lyaandjuka nawa.

Okukuna omatama. Omatama oge hole pehala lya andjuka nawa ,to ningi po nomikanka dhokumatuka omeya, opo kaadhi kungulule po iiyimati yoye yomatama. Omatama haga kala omazizi ngele ina gapya ngele ga pi ohaga tiligana.

Iilandithomwa yopo matala ohayi kala yina ombiliha no hayi vulu okwiidhidhimikilwa kukehe gumwe, naanamapya oyendji ohaalanda oombuto dhawo pomatala ngaashi oombuto dhomapungu, dhomapoke noonkwawo dhayoolokathana.

Mokuti omuna iinamwenyo yayooloka ngaashi ondjamba. Oondjamba odho iiyamakuti mbyoka iinene yina uukwatya wapumba. Ondjamba ohayi vulu okuya pedhiya etayi nu omeya etayi tameke wo okwiiyoga tayi kutha omeya nomunkati gwayo.

Oshikunino shiikwamboga, iimeno nayo oyina woo ethimbo lya wo mbyoka yihole oku kunwa, e tayi kala yanyanyukwa noonkondo. Ohayi silwa oshimpwiyu opo yaa like kuupuka, yo yaa adhike komikithi.

Oku opaleka omatama Omatama gamwe gomiilikolomwa moka omuntu ta vulu okukala a likola mwaa mbyoka a kunu; kutya omoshikuninonenge pamwe omepya lye lyolyene. Omatama ohaga silwa oshimpwiyu, opo kaaga ninge nayi.

Okukwata oohi, aantu mbono ye na uudama woohi nenge ano taya tekula oohi oye na omasiku gawo gokukwata mo oohi dhono. Ohaya kutha nee uumbamba nenge iiyaha taya tula mo oohi ndhoka dha koka nawa, dhoka inadhi koka nawa tadhi shuna mo.

Onime ano onkoshi, mwene gokuti shino osho oshilikama ohashi vulu oku adhika nomokuti ngaashi mEtosha. Onkoshi ihayi li omwiidhi, onime ihayi li iigwanga, ohayi li owala onyama. Aakwananime mbo!

Ngele wa kunu iimeno yoye, e tayi mene, e tayi koko ino kala owala wa mwena wu li megumbo. Kambadhala aluhe wu iyendithe mo, ngoye wu tale ngele oku na iipuka, mbyoka hayi vulu okukala tayi li po iimeno yoye, nenge wu tale ngele oya kwatwa komikithi dha yooloka. Osha simana okukala to yi tala esiku kehe.

Moshiwambo ondjugo oyo ondunda ya simana megumbo, ngele omuntu okwali tadhengwa, ta tidhwa ndele eta matukile mondjugo iha vulu we okulandulilwa mo a ka dhengelwe mo, onkene oha hupu molwaashoka okwayi mondjugo. Ondjugo oya simana unene.

Nonando oondjuhwa dhi na ngaa iikulya mbyoka hadhi li yoodhekelwa okuliwa koondjuwa, odha pumbwa woo emanguluko oshoka odhi hole okupekapeka uupethile, nuupuka noomwiidhi ku dho dhene, onkene gandja emanguluko koondjuhwa dhoye.

Uuteku woongombe. Oongombe dhi tadhi tekulwa, oto vulu oku dhiningila okahala kokupitila, netemba moka to kala ho tula iikulya yadho opo dhi lye.

Iilya oyili pokukukuta, aantu ohaye yi teya mo momapya. Taya longitha oontungwa, mboka yaana oontungwa dha gwana, taya longitha oombaali, opo yavule okwiitutila kolupale, hoka hayi ka yungulilwa.

Aakulukadhi nayo ohaavulu okumuna oohi no ngele dhakoko ohaye dhi kwatamo momeya, opo yekedhi elelepo nenge yekidhi landithe.

Okutsika omiti. Aantu ohaya tsike omiti dha yooloka kutya pamwe omiti dhomizile, omiti dhiiyimati nenge pamwe omiti owala dhoku opaleka ehala lyontumba.

Otuna omaludhi goondjuhwa shi ikolelela kokuvala kwadho nokomalwaala gadho. Iikondombolo yimwe ohayi vulu okukala iitiligane oonkadhindjuhwa odhina wo omalwaala gayooloka, ayihe ohayi vulu okukala ya tekulwa e tayi ku etele omwaalu ogundji gwoondjuhwa.

Uushitwe. Omeya ogo shimwe sho muushitwe unene ngaa omeya ngono haga vulu oku lokelwamo komvula ohaga kala ga talama nawa . pooha nago ohapu kala omwiidhi gwa dhingoloka omeya oshowo omiti dhimwe. Ngele owega tala nawa oto vulu oku imonenamo nenge oku monenamo iikogo.

Eshito oto li kuminwa, oshoka oto vulu oku mona omithitu dhimwe muna omiti nomwiidhi dha mena mokati komamanya, ano dha thiminikwa ngaa ndele odha zi za nawa dhuuvite ombili, onkene eshito olya yooloka.

Enongelo, enongelo oko hoka haku nongekwa aalongwa aamati nenge aakadhona. Ohaya kala ya zala omuzalo gwosikola, pethimbo lyuutalala ngele ka yena omuzalo gwosikola ohaya vulu oku tulako uumbindja wawo wuutalala waashi wosikola.

Omapungu gamwe gomiimeno mbyono hayi vulu okumena nawa, noha yi monika nawa. Omapungu ihaga hala naana okukwatiwa koluteni nenge ano konkalo yokwaana omeya ga gwana.

Iimeno oyi hole uuyelele wa gwana, kaa wushi uushona wo ka wushi owundji. Uuna ya tekelwa omeya ga gwana nena ohayi imonikila. Omuntu oto vulu oku kuna iimeno yoye pehala limwe eto yi kuthapo wuke yi tsike pehala lilwe mpa tayi vulu oku koka nokwiima nawa.

Oondjba nadho odha pumbwa esiloshimpwiyu. Odha pumbwa okupewa omiti ngele kadhi uvite nawa. Odha pumbwa okutalwa ngele odhili tuu monkalo ombwanawa unene tuu ndhoka dhina uundjambagona.

Etiti, etiti olya shiwika nawa moshiwambo hali lilwa kaayenda, olya simana ihali zi mo owala mondunda yoku pungula owala. Uunene metiti ohamu vulu oku lilwa ondjuhwa, ondjuhwa yaayende ohayi tulwa metiti yili ngaashi yili inaayi pambulwa.

Omulumentu ondhimbo oludhi lwanalutenzi olwi itayela mokulongitha oonkondo dhawo ndono ya shitilwa kuPamba oku iyetela po iikulya yawo ya kehe esiku mokuthipaga iiyamakuti noku etelela shoka tayaadha mokuti.

Oshikunino shomakembindji, omakembindji nago ohaga vulu ga tulwe moshikunino taga kunwa geli momusholondondo nawa ohaga vulu wo okukoka etaga vulu okutewa ga vule gaka liwe. Omakembindji omatoye.

Nonando oohi ndhi oonene ohadhi li uuhi mbu uushona dhi hawaleka aluhe iikulya yadho

Uuyuni nale kawali wuna omambakumbaku, asked omolwa ehumo komeho mopayife aantu ohaya longitha omambakumbaku, opo yavule okulonga omapya gawo. Omambakumbaku ogena oshilwa oshinene, ohaga vulu okupulula epya alihe mesiku limwe.

Oshilongo oshina aantu oyendji. Kehe mpoka toyi oto vulu oku mona po aantu taya ende kolupadhi, kashina sha nee kutya omoondundu, omomithitu, kehe pamwe oto vulu oku mona po omuntu iili ta ende.

Oongombe odha simana unene, ohatu vulu wo oku kuthako onyama, ohadhi vulu wo oku tupa omahini. Oongombe monale sha weyi dhipaga ohaku vulu wo okuza ombanza ndjoka hayi ku kutikwa etayi vulu yi vule oku yalwa ku kalwe hapu kantumbwa.

Omathangafuma, omathangafuma ano ngoka ga tseyika nawa nethina omeya ogo gasimana monkalamwenyo. Omeya ohatu getelwa komvula, ohaga vulu okuvulu okugongala miishana, moondombe, nomomakango ohaga nuwa kiinamwenyo yetu.

Etosha lyaNuumbwambwa. mEtosha omo moka hamu adhika iiyamakuti ya yooloka muna uumenye, muna oonguluwe, muna oongolo nosho nosho. Ngele owaka talela po mEtosha oto adha omadhindhiliko ga yooloka nga tage kuwilike sho wuli mEtosha ihamu ekelwahi iiyagaya . Kaleka ehala lyEtosha lya yela.

Iitopolwa yomuti. Omuti ogwa thikama po miitopolwa yayolokathana. Omuti oguna omidhi ndhoka dhu uka mevi. Ohagu longitha omidhi opo gu vule okukala gwaamona omeya. Omuti oguna wo ekota. Ekota olya humbata iitayi. Iitayi oyina omafo ohaku vulu wo kwaadhike iiyimati.

Monale aantu ka yali haya munu oondjuhwa oontokele, oshoka odhi itaalwa kutya odhi na oshipwe ashike mopaife oondjuhwa oontokele odho hadhi vulu oku vala nawa, dho otadhi e ta po uuyuhwena owundji.

Omatama oga pumbwa ehala lya andjuka nawa, opo ga vule okwiima. Omuntu oha tegelele ga tiligane nawa, opo avule okuga likolako. Omatama ohaga kuthapo omukaga.

Embakumbaku oli na omagulu omashona gokomeho nomanene ge li gaali gokonima. Ohali kala wo li na omatemo ngono ge li gaali haga kala konima, taga nanwa, opo li vule okupulula evi nenge yi longekidhe evi li vule okukunwa.

Oludhi lwa namutenzi ,oonegonga dhatsa omuntu mela . Aantu yomuwa mbono haya hupu mokuyaha iinamwenyo nomiikulya yo pashiwambo . Oya simaneka omuthigululwakalo gwawo. Ohaya zala iipa yiimuna.

Oku kwata oohi Oohi ohadhi kwatwa noonete. Omuntu tu umbile onete mokandama nenge momeya mono muna oohi, e taa nana ye li yaali, ya nane mo oohi nge dhi li monete.

Oshimbombo shomahangu, oshimbombo shomahangu oha shi telekwa nuusila womahangu nomeya ee tashi lilwa pelilo. Elilo oha li vulu oku kala lya tungwa lyi na omapi ano oombale dha fulukithwa e tadhi ningi oonduudhe, oha dhi monika nawa.

Omuthigululwakalo gwAawambo. Aakulukadhi noshowo aakadhona ohaya zala oondhelela, oohulukweya dhoondhelela niikayiwa nenge oohema dhoondhelela, omanga aalumentu ohaya hondjelwa wo oohema dhoondhelela yo taya tula ko nduno omagala gawo gondjeke.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi monika nawa omolwa omalwaala gadho ngoka omatokele nomaluudhe, oongolo ohadhi monika dhafa uusino ano tutye oondongi ashike dho odha yooloka.

Embakumbaku lyokuteta omwiidhi, embakumbaku ndino oha li tete omwiidhi gwo gu vule oku ka liwa po kiimuna pethimbo lyOkwenye nenge lyi opaleke pehala mpono pwa mena omwiidhi unene inaa gu halika.

Omatama ogo omweelelo dhingi. Ohaga vulu okutelekelwa monyama, momboga nenge moohi. Omatama ohaga vulu wo okulandithwa po ndele omuntu ti imonene oshimaliwa, omatama ogo dhingi.

Onduli oshinamwenyo oshileeleeka, onkene ngele ta shi nu omeya gopevi ohashi tonyo omagulu gasho gokomeho, opo shi vule oku adha omeya ngoka ge li pevi.

Ongundu yoongombe yagongala pokuma nenge tadhi ende mOshindonga ohadhi ithanwa oshigunda. Oongombe ohadhi vulu okutupa omahini, ohadhi vulu wo okutupa onyama, osheelelwa shesiku kehe.

Oombaka Oombaka odho iikwamawawa iiwanawa okutekula, oshoka ohadhi vala uumbakagona owundji, ohadhi indjipala mbala.

Eshito olyo opala ngiini. MoNamibia otu na mo oondundu. Oondundu MoNamibia oto vulu okudhi adha pokati koShomeya noTavi. Moondundu omu na iishitwa yimwe mbyoka Kalunga a shitila mo ngaashi oondje. Oto vulu wo okwa adhamo oondjima.

Mokuti omwa kala iinamwenyo ya yolokathana. Mono mwakwatelwa oonduli. Oonduli odhina oothigo oonde ombwanawa shili oku taliwa. Aatalelipo oha zi koombinga noombinga opo yeye ya tale omaludhi goonduli.

Oonduda dho shiwambo, oonduda dho shiwambo oha dhikala dha dhikwa niiti, pombanda ohapukala puna omwiidhi, iiti ohadhi ningilwa woo omitse dhonduda oha dhikala dhoopola, pomiyelo ohapu vulu kutulwa nande iipeleki nenge iiti yoyene.

Oondjamba ohadhi nu tadhi longitha ominkati dha dho. Omulungu hago hagu yi momeya ndele omunkati ogo hagu pindi omeya eta gu tula mokana.

Omukulu gonale okwatile oshitunda nohedhi oshilongo nomukalo gwadho. Mo Namibia omuna omihoko odhindji. Otuna mo onuhoko gwaahimba ngoka sigo onena gwasimaneka omuthigululwakalo gwawo .Sigo onena ndjika ohaya zala ngaashi aakulu yonale yaahimba ya kala haya zala yoopala.

Omatyofa. Omatyofa gamwe gomiipundi mbyono hayi vulu okukala megumbo. Omuntu ota vulu a tunge egumbo lye lyopashinanena etega tula pondje opo a vule okwoontela okamutenya ke nawa.

Ondjambameya. Ondjambameya oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi kala momeya . Oshinamwenyo oshinene lela ndele oshishi okuyoga nawa momeya.

Iikulya iiwanawa dhingi. Ondjuhwa ya telekekeka nawa, yi lya pamwe nokambombo okapyu, okamboga pooha nuutama nuunyanga wa tetwa nawa. Ngele wa mana okulya to kala wu na po okanamunate koCoca-Cola wu kulule nawa iikulya yoye.

Oohi odho oshiyelelwa oshiwanawa komuntu kehe, ashike pashiwambo ihadhi vulu okuliwa miituthi ngaashi yoohango noyomatseyiko oshoka osha italiwa kutya otashi vulika ondjokana ndjono yithegukepo nenge yikane po, oshoka odhina omuthenu.

Okandama koohi Oohi ohadhi vulu okumunwa mondaama onenenene. Ohadhi vulu okutulwa mo oonshona, tadhi kala tadhi pelwa mo iikulya, tadhi vulu wo okumona aatalelipo ya yoolokathana, taye ya ya tale nkene hadhi li. Aantu ohaya kuunguluka koombinga noombinga ye ya okutala ondaama yoohi.

Oohi ngele dha kwatwa mo momeya ofhii

Onduli oyo oshinamwenyo shi na othingo ondeendeeka. Ohashi li owala omafo gokomiti ngono gopombanda. Onduli moNamibia oto vulu oku yi adha mEtosha.

Oshikwiila, oshikwiila ohashi vulu ningwa nuusila yomahangu kutya ne uutalala nenge uukukutu, Watsuwa koonyala nenge komashina oshikwiila oshitowe.

Omagumbo gopashinanena, omagumbo gopashinanena ngaka ogo omagumbo ngoka haga kala gatungwa nenge gatholomwa po noodhopi nosamende. Ohaga kala wo gena ongandjo yekuma, gamwepo ogena omalusheno. Omagumbo gopashinanena ohaga vulu wo okupaindwa.

Ongandu ohayi monika pomilonga. Ohayi kala pomeya. Ethimbo limwe ohayi kala yafa yiisitha toti oya sa , ndele elalakano lyawo lyokumwena okukwata uuyamakuti , yo yivule okulya. Ongandu oya nika oshiponga.

Welwitchia osho oshimeno shono hashi mene mombuga yaNamib. Oshimeno shino ohashi vulu okukala nomwenyo ethimbo ele nande inashi lokwa nenge inashi mona omeya. Ohashi vulu okuhupa muupyu kamana. Oshimeno shino oshi na uukwatya wa pumba noonkondo. Ohashi nana wo aatalelipo.

Omahala goku gongalela. Omahala goku gongalela oga yooloka gamwe ohamù kaliwa omutenya gamwe ohamu kaliwa okuza ongula onene sigo uusiku. Omo moka aagundjuka haya vulu oku tsakanena ,yavule itsa omukumo noku itulilemo omayele shinasha nonkalamwenyo .

Iinamwenyo yomokuti ano iinamwenyo mbyono ihaayi tekulwa momagumbo ngaashi uumenye, oosino ,oonukungulu wokapadhi ano tutye oompo noshowo oongolo.

Omakuti noongoya ohadhi kala dhathita, naamboka yeli pomahala gatya gawo ohaya ningi po okandjila kokweenda ngele yena ohaka lala kuukilila kombinga hiya ito culu okukanduka mo okuna omahwa ogendji.

Nago omapya gamwe ngono omanene aahingi ya mbakumbaku sho taya ka pulula ohaya vulu okuya nande yaali, opo ngele gumwe a pulula ko oowili nande ndatu ye tape wo omukwawo emu kwathe. Oshoka omvulwe ohayi kala oyindji omambakumbaku oha geshi kutha po.

Omunona kehe oha kala e li metegelelo enene uuna a gwanitha omvula. Oha kala a hala a pewe oshikuki. Oshikuki kokanona osho evalo, nongele oka landelwa oshikuki pevalo lyako ohaka kala ku uvite uunambano.

Uundama woohi, oto vulu oku kala wuna uundama wuli uyali nenge wu vulithe puuyali mono to tekulile oohi dhoye. Shampa owala wuna iikulya ya gwana oku gandja koohi.

Embungu olyo limwe lyomiinamwenyo yomokuti ekwanekamba, shimbungu omukwanelago aadha omeya metemba gathigwamo kuutana nokiikombo.

Uuteku woondjuhwa. Oondjuhwa ngaashi oondjuhwa oontokele odhi hole oku kalekwa dhili pehala limwe, opo dhi vule okwii vala dho ludhi lumwe. Oto dhi tulile iikulya ngaa mehala djili nawa, opo dhi vule oku kala tadhi li ku dhoodhene uuna dha sa ondjala.

Oondjuhwa ohadhi ka keke, ino etha dhi lale kehe mpoka megumbo lyoye, oshoka kehe mpoka tadhi lala opo hadhi thigi uuhoho wadho, onkene dhi kongela oshikuku moka hadhi ningi hadhi lala esiku kehe, hashi kombwa kehe esiku.

Embakumbaku ngele tali pulula, ohali pulula nawa evi, tali galulile evi mumwe nuuhoho. Ohali ningi evi lyi kale ewaanawa noku kuna oonkenya dha yoolokathana.

Aantu ngele taya longo, ihapu kala uudhano, kehe gumwe oha kala i ipyakidhila. Ohaya kala ya petama, taya kutha mo shoka inashi pumbiwa, yo taya thigi po shoka sha pumbiwa.

Oshikunino shomaBanana , omaBanana ogo iiyimati ndyoka yiholike kukehe omuntu, okuza koohembundangele, aanyanyamagulu noshowo aakuluntu. Ngoka ena oshikunino shomaBanana ota vulu oku ninga omuyamba.

Omboga noshithima. Omboga ohayi endepo unene ngele tayi lithwa oshimbombo. Omuwambo shampa omvula yaloko ohakala u uvite nawa oshoka otavulu oku teleka omboga ye ontalala. Oyina woo uundjolowele.

Okandama kokumbwindwa. Monale aantu oyali haya mbwindi moondombe naampoka hapu talama omeya gomvula. Ashike uuyuni wahumu komeho, mopaife oto adha aantu yena uundama wawo wuli momagumbo, wuudha omeya gokumbwinda.

Uuyuni owali wa thita noonkondo, nuundjila owali tawu monika lela uushonashona woompadhi dhaantu owala. Ashikee mongashiingeyi oongoya nomithitu yakewapo, aantu ya vulu okumona omagumbo yo yeendithepo oondjila dhoohauto.

Uumeno ota wu vulu oku kunwa momikweyo, ngoye to tulako ihe ominino dhomeya, opo dhi vule oku tekela uumeno mbuno wu koke nawa.

Uunamapya owo thimba yina ongodhi moshilongo shetu Namibia, oshoka wumwe womwaandyono hayi kutha po okwaana iilonga hoka kwiindumbila moNamibia. Aantu yomapipi gayolokathana ohaya vulu ya ka longe miikunino ya yooloka, uunamapya owa simana.

Ngu ito longo ito li. Oshikunino oha shi pula omuntu tozi omadhiguze. Owu na okutekela esiku, nesiku onkene, oha shi pula omunankondo. Ngele owu na onyalo, ito vulu okulya iiyimati yoye, mbyoka wa kuna. Ano kala wuna etegameno.

Ondjuhwa oha yi vulu okwiitelekelwa. Toyi kanga momagadhi nongele nee sho toke yi lya otovulu oku ninga po okamuhoka, kamwe ki ili, ngoye to elele momuhoka mono, manga to tyapula yondjuhwa.

Oombwa dhomomeya, eshito oli na wo oombwa dhomomeya ndhono hadhi kala mefuta. Ombwa dhomomeya odhina uukwatya wa yooloka koombwa ndhono hatu tekula momagumbo odha nika oshi ponga, onkene kala kokule nadho.

Oshimeno showelwitchia osho oshimeno sha pumba. Ohashi mene owala mombuga, ano mehala mono ihamu monika omvula lela. Oshimeno shino ohashi nana aatelelipo. Aantu taya zi kiilongo niilongo ye ya tale oshimeno shika shi li mombuga yaNamib.

Efuta lyaNgandu gwaShigwedha, efuta lyomameya, lyomakuthikuthi gomvula, efuta ohali monika nawa, kali na hu lyaza lyokali na hu lyahulila, omeya omanamwenyo.

Iilya ngele yateywamo mepya ohayi tulwa polupale, polupale ohayi yungulilwa po, sha yayungulwa tayi yelwa, sha yayelwa tayi kasiikililwa moompungulilo dhayo ano miigadhi. Miigadhi ne omo ne hayi zi tayi kuthwa yikatsuwe opo kuze uusila mbono hawu teleke oshimbombo.

Uukumwe owo oonkondo, ngele tamu longo moshikunino inapu kala eyooloko pokati komulumentu nomukiintu longeleni kumwe opo muvule oku adha ethikilo, oshoka ngele otamu nanathana iimeno yeni nayo itayi kala yu uvite ombili.

Aatalelipo yomokuti. Aatalelipo oha yeya noohauto dha yoolokathana ya katale iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba, ngele oye yi idha mondjila ohaya kala taya pingathano nadho, yo oyo u uka hwiya yo otaya ende ngaa kashona nakashona taya tala.

Oku kuna iikwamboga, iikwamboga ngaashi omboga oyi hole oku kunwa pokuma puna uuhoho wa gwana oya pumbwa wo oku tekelwa ano oya pumbwa oku mona omeya ga gwana ngele pamwe kapuna omeya.

Oongombe niikombo ohadhi napa nawa lela ngele dhili moshiheke. Oshiheke ehala ndoka hali kala lina iikulya yagwana yoongombe, iikombo noshowo iiyamakuti. Oshiheke osha simana onkene inashi pumbwa okuningwa omagumbo.